Barumsa jechuun meeshaa doofummaa ittiin moonu gara jireenya haaraa yookiin fooyya'aatti ittiin dabarru jechuudha. Kunis karaa adda addaan ta'uu danda'a. Jireenya namaa keessatti barumsi fayidaalee gurguddoo hedduu qabaachuu danda'a jechuudha. Jireenya keenya keessatti iddoo guddaa kan qabu barumsadha. Namni barumsa qabu baay'ee hubataadha hubannaas baay'ee guddaa qaba jechuudha.

Oduu jechuun waanta haaraa yookaan waanta dur ture, kan jiru ta'uu danda'a, Oduun Kun namoota lamaa fi isaa ol akkasumas hawaasa fi hawaasa gidduutti , namaa fi uummattoota gidduutti kan gaggeeffamudha. Oduun bu'aas qabaa, miidhaas qaba.

Miidiyaa hawaasaa jechuun yookaan sooshaal miidiyaa jechuun waan haaraa yookaan waanta dur hin turre, waan amma haaraa arginu irratti kan nuuf dhufu jechuudha. Isaanis waanta jaallatamaa fi barbaannu ta'uu danda'a yookaan waanta nu miidhus waanta nu fayyadus kan irraa argachuu dandeenyu miidiyaa hawaasaadha.

Muuziqaan meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan yookaan baandota aadaa yookiin baandota ammayyaa fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa sirbuu yookaan faarfachuu ta'uu danda'a jechuudha. Muuziqaanis biyya keenya keessatti addunyaa irrattis baay'ee jaallatamaadha .